Enjovu eri mu kutambula mu muddo omuto omukalu, eddiba lyayo lyonna liddugavu n'amatu gaayo n'omutwe byonna biddugavu.

Ezzike lyewummulidde mu kisiko. Lyetooloddwa omuddo ogw'ebika eby'enjawulo wabula nga gwonna guyina obukoola obwa langi eya kiragala.

Omusajja atudde waggulu ku lwazi akutte eddobo era akati akakwata ebyennyanja akasimbye mu mazzi ayimiridde.

Abasirikale batudde ku kabangali ya poliisi owa ttulafiki n'omujaasi bayimiridde omujaasi akuyambadde emmundu.

Laputoopu n'essimu, ne ggiraasi y'amazzi n'ekitabo, n'akapapula ne ppeeni. Biraga omuntu w'akolera. Biteekebbwa ku mmeeza ekolebbwa mu mbaawo.

Obudde bwa misana. Ennyanja erimu ebiyaziyazi. Abasajja babiri bayimiridde ku byazi. Ebire.

Omukyala omukubi w'omuziki ayina by'ali mu kuseetinga ku kompyuta ye ayina by'anyiga ayambadde ekijaketi ekya ekya kyenvu.

Ekifaananyi kiraga ebiyiro by'amazzi ag'omugga wayiwo omusajja atambula waggulu ddala ayambadde akajaketi aka kyenvu n'akajiini.

Oluguudo olw'ekitaka luyita wakati mu kibira eky'emiti emingi egirina ebikoola ebya kiragala emiti ku Bugwanjuba mingi okusinga egiri e Buvanjuba.

Akayumba akaazimbibwa ne bbulooka kalimu olwatika wakati kalina akasolya ak'essubi ku mabbali waliyo emiti gy'emiyembe.

Ebizimbe ebikolebwamu emirimu egy'enjawulo, waliwo n'oluguudo e Bugwanju e Buvanjuba luyisa emmotoka n'abantu bakola emirimu egy'enjawulo.

Omukyala ayimiridde okuliraana enkota z'amatooke ayambadde eggomesi erimu obumulimuli obwa langi ez'enjawulo yeesibye akaleesu aka bbulu ku mutwe.

Omwana yeetisse ebbaafu erimu ddoodo ne nnakati aliraanye munne era aliraanye emmotoka ayambadde t-shirt.

Abaana n'omukyala banakuwavu batudde ku kabalaza omuwala akutte omu ku ttama omulenzi ayambadde akasaati n'obupale omulala yeebase bwebasi

Enkima yeewumuutiddemukko eyo mu kibira, waliwo ekikoola ebya ebya kiragala era etudde mu kasana ekoota bwosi.

Ebirime ebya kasooli byakakula biri mu kuwanvuyira biyina ebikoola ebya kiragala kasooli ono yasimbibwa mu layini.

Abalenzi basatu batambula mu luguudo wakati basanyufu ddala basitudde obudomola wa liita kkumi bujjudde amazzi obudomola buno bwa langi eya kyenvu.

Obukutiya busimbiddwa okumpi n'akakomera ku siyidi eya faamu. Ku kakomera kwanikiddwako n'engoye eza langi ez'enjawulo.

Siteegi ya bbooda esimbibbwa mu maaso g'akazimbe aka kkala eya kyenvu mu maaso ga siteegi mulimu ebitaba

Abantu bayimiridde mu kkereziya batendereza Omutonzi. Omukulembeze ayimiridde mu maaso gaabwe, n'abakubi b'ebyuma bali emabega.

Bbendera y'ensi Uganda. Erimu obukuubo obwa langi ez'eggwanga. Mulimu akaddugavu, mulimu aka kyenvu, mulimu n'akamyufu. Mu masekkati gaayo, mulimu ekinyonyi ky'eggwanga.

Ekinyonyi kigaziyizza ebiwawaatiro kiri mu kubuuka. Ebiwawaatiro byayo birina ebiddugavu n'ebimu byeru.

Ekyengulu w'erusozi waliyo ekibira ekirimu emiti emingi emiti gino girina ebikoola ebya kiragala era gyasimbibwa bulungi.

Embaawo n'enku biyi okumpi n'ennyumba waliyo ne waya etaddikibbwako ebintu bingibingi engoye nnyinginnyingi leesu, amasaati, empale.

Omwami omuvubi ayimiridde mu lyato ali mu kunnyuka akutte engasi akuba amazzi mpola mpola ayolekera olukalu.

Abakyala beetisse ebifumbisibwa babitambuza babitunda mu katale ayinako ennyaanya, ekivuuvu, obutungulu n'ebirungo ebirala.

Gonja ali mu kukaliribwa ssaawa zino; omu ayidde, omulala mubisi ddubu. Ayimiridde ye ya... ayambadde essaati enjeru.

Wabula enjuki zirina okukolera ewamu zeepanze oludda n'oludda kaakati emu eri mu kusala okudda ku ludda olumu ng'eva ku lulala naye zikolera wamu.

Abakyala bali mu kaseera kaabwe ak'essanyu. Bambadde embira mu bulago nga neekireesi ne ku mutwe embira. Omu aweese omwana ku mugongo gwe.

Abaami babiri bali mu lyato, omu akutte muti ali mu kuseeyeeya, omulala akasuse akatimba ali mu kuvuba.

Omwami avuga boodabooda ng'ayambuka akasozi yaakamala okuyita ku ntulege eyo ng'esala ekkubo eyina obutolobojjo obwa kitaka ne langi eya njeru ku bigere byayo.

Ku bukoofiira obutera okwambaliribwa Abasiraamu abaami ku kkanzu okubikka emitwe gwabwe, kuliko obumyufu n'obulala bwa langi ez'enjawulo.

Ekinyonyi ekikulu eky'eggwanga erya Uganda era kirina amabala gonna ag'eggwanga erya Uganda. Kirina amaddugavu, kirina enjeru, kirina eya kyenvu, kirina n'emmyufu, kirina n'enzirugavu.

Omwana ataddeko akamwenyumwenyu ak'amaanyi, alagira ddala nga musanyufu. Ayambadde essaati eya langi eya kacungwa era antunuulidde.

Akakima keetegereza aba abalabi katudde eyo koota musana katudde wakati mu ki kisiko ekya kiragala mu bikoola bya kiragala keetegereza abalabi abakeetegereza nabo.

Abaami bali mu kulwanira omupiira mu muzannyo ogw'okwetomereŋŋana ogwa lagibe. Abamu bambadde emijoozi emiddugavu, abalala bambadde emijoozi gya bbulu.

Abaana bavuga eggaali okutwala amazzi ge bamaze okukima. Basibye ebidomola ku ggaali eno era omulenzi y'agikutte amayembe omuwala ayi mu kusindika.

Ensiko eyina emiti mingi ddala. Waggulu waayo waliyo obu nsozi nnyingi eziyina omuddo ogwa kiragala.

Omuntu ali mu kubumba bbulooka ez'ettaka atadde ettaka ebbisi mu kasenge akamu ak'akatiba akasenge akookubiri kakyali tebayina kirimu.

Omukyala omusawo ali mu kwetegereza ebintu mu ku kitangawaaza ayambadde mmasiki enjeru ayambadde ne ovulo enjeru.

Ekyennyanja ekyakakwatibwa kikyali ku ddobo kwe bakikwatidde. Amagalagamba gaakyo galina langi ezikola obukuubo obweru n'obuddugavu.

Emmotoka ssatu zisimbye mmaaso g'ekizimbe kya Frank Kalimuzo kiyina langi eya kitaka kiyina n'amabaati aga ameeru.

Abaana babiri beekutteko; omu ayambadde essweta emmyufu, omulala ayambadde essweta eya bbulu. Batambula mu makkati g'oluguudo balabika baddayo kka.

Abakyala Abakaramoja bali mu kufuna akaseera ak'essanyu bambadde nnekireesi ezikolebbwa mu mbira bambadde n'obwo ku mutwe nabwo nga bukobeddwa mu mbira omu aweese mwana we ku mugongo.

Abaami bayimiridde waggulu ku kasolya k'ennyumba bali mu kusiba emitima n'emiti egya bbuliti beetegeka kuteekako ebbaati waggulu.

Abaami bali mu kuseeyeya mu nnyanja ow'omu maaso ayimiridde ow'emabega akutte enkasi era y'avuga eryato lino.

Omwami n'omukyala abaakafumbiriganwa, omukyala akutte omukono gw'omwami. Bombi bambadde empeta, omukyala ayambadde n'essaawa ku mukono, omwami ayambadde essuuti n'omkyala ayambadde kadaali.

Konteyina zipangibbwa ku mmeeri ziri mu kusaabazibwa ku mazzi. Emmeeri ya langi eya bbulu, eriko omunaala omweru.

Abayimbi n'abazinyi bali mu kuyimba ennyimba ez'obuwangwa n'ennono bambadde enjoye njeruyeru n'abaami bambadde empale enzirugavu mulimu abakuba eᵑᵑoma emabega.

Omuwala ali mu kudduka emisinde asala mu muddo omuto. Ayambadde essaati enjeru ne ssikaati eya kkaki akutte ekitabo.

Bali mu kuzimba omwaliiro omulala ogw'essomero baataddeko emiti gya kkalitunsi okugwetooloola gwonna gwonna gwonna gwonna.

Abazungu batudde mu kaato bali mu kuseeyeeya ku mazzi bambadde obugoye obutonotono, omu ayambadde akasaati akaa akamyufu.

Omwami omutunzi w'ekyalaani musanyufu muzibu ayambadde essaati enjeru ayambadde n'enkoofiira eya kitaka.